Bazeza babili nga bombi baboneka khuleka khuba mu'tsisati balikumezi munyanza nga bikale mulyato umuzeza wemumaso ali khundumba katimba mumezi khabonekha nga khekhu ambila tsingeni

Umutu ahambile inyeni, iyeni iyino ibonekana ichilimo bulamu nga ajitusile mumezi munyanza kwesi lilyaato libonekana lili, tsinyanga tsino.

Miyembe giboneka kubanga mitofu nga kungagi giliko ilangi itandalafu miyembe milayi lwekuba gidiwa nga mibisi nga gyatobele naabi bagikozesa kukola juice wekunwya

Bantu bali kumpi ni'nyanza nga balala basambile mumetsi ge'nyanza khulubega lulala khulikho lyato lingataa kaawo kyintu kyikyilimo dawe agati abonekha aliwo katimba

A'ano waliwo zi'nzuki, zi'nzuki zinyala kuba muchigona oba zakumibwa a'ngo umutu ugana azifunemo buuchi abutunde afune mapesa oba afune buuchi bwesi akosesa i'bitu i'bindi

Ano bude buli kwilabula, umuseza aboneka mukono mulala ali kukozesa kuganika ku simu nga mukono mulala gwa'ambile mulooba gwaboneka adumbile munyaanza kuhamba i'ngeeni.